Loori n-zaya ka bɛ ʒinʒi tiŋa. So pirila namda ka so ye liiga ʒee ka so so jinjam piɛlli ka so pili neeti ka ye liiga piɛlli ka do' so ʒia ka lihiri ma ka so jinjam boobooi ka so ʒi m-baɣi ka piri kanvaasi.

Kom n doya ka niribi ata ʒani maani ka pili zipiligu. ka Kpabi baaji ka ye liiga piɛli, kaso yeliiga ʒɛɛ. ka Kpabi baaji ka piri namda piɛli, ka lɔba ʒa ɔ nabani ka teebuli ʒaya.

Shɛba gbibila gabiga n-niŋdi zamminamina. Ŋun gbibi li maa yɛla liiga ʒee ka bibila zaya ka niriba ayi be gabiga maa puuni. Ŋun za ŋ-ŋɔ polo maa ka o ye liiga waɣinli zaɣ' piɛlli n-nyɛ li ka so ye liiga sabilinli ka so za m-baɣi o ka ye liiga piɛlli ka ŋun niŋdi li maa ka o ye liiga taŋkpaɣu.

Bi niŋdi la konkirɛte ka pili ka pili zipili piɛla ka yɛ liiga ʒee ka yɛ liiga giriin ka so so jinjam kuriti bɛ ni maa ni ka duu gba ʒɛya ka kurugu bɛ zuɣusaa ka loori nima gba bɛ zuɣusaa ka che tiŋa.

Mopilli yili dukpulli ka bɛ pili li mɔ'pilli ka niriba ʒeya ka paɣa ʒe nimaani ka ye ye pinki ka doo gba pahi ka ye liiga sabinli ka so ye liiga piɛlli ka so ye liiga ʒee ka paɣa gba ʒeya ka pam o zuɣu ka doo gba zaa ʒeya ka lo o zuɣu.

Motɔ ʒami mɔtɔ green ka zaɣipiɛli be dinika ŋun barilim maa ɔ ʒala tiŋa ka pili heal ment ka paɣa ʒa ɔnyaaŋa ka doso ʒi tiŋa . ka glasinim tam ɔ tooni di tamla tee buli zuɣu ka bini ʒɛ kpen ŋɔ ka zaɣi ʒee pahi di zuɣu.

Chaana nima ka bɛ puhiri taba ka so kam teegi o nuhi ni bɛfilaaki laati yuŋ n bala bini puhiri so maa o yela liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka tiriba nuhi so ʒɛ o nyaanga ka ye niɛn sabila ka kpa ninkpara.

Chaana nima bɛ piɛ la lai bɛ suhirila naawuni ka sheba ʒɛ zuɣusaa ka ye liiga yelo ka pateesa nima biɛni duu be nimaani namba nima kuɣusi gba biɛni bɛ ya laɣari.

tiŋa kuɣu ʒɛya di zuɣusaa maa ash dikpuni maa ash laati kɔlba voɣu woya takara bɛ dinni kuɣu ʒɛ kpɛ

Bia ka o gbubi gungoŋ di ŋmɛrimi ka piri namda yɛlo ka yɛ liiga piɛlli ka so ʒiya ka so chinchin biraawn ka bia so ʒɛ n baɣa o ka pam o zuɣu kq bidib bili ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga giriin